Mushifo shino batekhelamo inguli, era waliwo i tank isi bareyemo teketeke nga ibweni wayo waliyo khapila khawanga isi bali khutatilisilamo inguli yino, waliwo kametsi kakatimila awo andulo nga bakarambisa khuwosawosa inguli ne bakitatilisa.

Waliwo sumbusa isi bamalile khukhalanga bulayi nga sumbusa yuno wamiliyile bamurele khulusaniya ibonekhana bamurekekhele khutsa bamukulise.

Mushifo shesi bakulisalamo kamafura shilange uri i petrol station, nga kamafura kano kali ke tsi motokha ni tsi pikipiki, waliyo Inzu isi bombekha embi nenga amwalo waliwo lugudo lwa corasi lwe bitima bikhali bitwela nga mulimo tsimotokha ni tsi pikipiki tsili khubirirakho.

Umukhasi yuno umuzungu umukhasi yuno wakorakamo amala ali khu tap yewe ili muntsu ibonekhana ama khufunayo sabuni uwe kametsi watsukhile mukhono alikhusaba mukhono mwewe .

Umusani yuno wekhale embi ni lilyaato lyewe lye kimibaawo ,nga waliwo ibindu byesi Ali khubukula nga amisa mu khasawu nga ara mu khapapula khamali, umusani yuno warusiremo isaati wakwarire i'vest yonghene ,amala anzye kumumu kwarurire

Umuzeyi yuno wemile mwidinisa mwe lilyaato lyewe lye bibya nga lilyaato lino baliwakhakho i'rangi iwaanga ni iya blue ela balimiisa khundulo khwe kameetsi balibowa khundulo ni kimikosi.

Bino bili bisolo bye musiru bilange uri, tsi'giraffe nga waliyo ikhulu yemile ne khakhana khayo, ikhulu ili khukhwaya ne nenga bunyaasi bwesi ili khukhwaya mo bukana ukhwoma amala liswa lyakwalala bulaayi.

Kimisolo kyemumetsi kilange uri hippopotamus kili atwela kili mumetsi kilikhukakakho khusuba kimisolo kino kitala khumenya mumetsi amala kilya bisolo bibindi bifiti byemumetsi.

Iliwo i'mbitsi ndwela irusiile kumunwa kwayo mu bubawo nga i'mbitsi yino ibonekhana ili mwitaala lyayo nga ibonekhana ba bakikalila mukari.

Bulime buno bubonekhana buli khulunkongo, bulime buno babyalamo bilimwa elah asi osi ayitsula irangi iya green, mwitila akari e'tsingongo tsino tsililwanile aliwo utuyori kamatoore amala waliwo ni'inzu ili khulunkongo lutwela mwisiina

Shifo shino shili she khataru shifo shino bakulisilamo bibindu bikhali bitwela nga muli tsinyanye ni bibindi hamala shifo mwene shino shilimo babandu bakali nenga bibindu byesi khabakulisa bilala babibimba ni tsimanvuli, waliyo lugudo lubirilamo nga waliwo tsipikipiki tsili khubirilamo ni tsi mootokha.

Lukudo lufiti lwe liloba nga khunduro khwe lugudo luno waliyo bunyaasi buleyi kamo ni busala bufiti butsa musisinza sisilimo tsitsu nga tsitsu tsino mulimo tse tsi lockup ni tsindala tsa korakamo mushisinza mwene mu mulimo bisala bileyi bifiti.

Babana basomi bekhaale mushibiina khutsi desk tsabwe nga balala bali khusoma bitabu byaawe babirele khu tsi deski balala aliwo bilomo byesi bali khuwandikha babana bano boosi bakwarile uniform weshangaki umuwanga.

Umukhasi ekhale khasi kumukhekha nga umukhasi yuno aliwo imuka isi arere ibindu byee wakihambilekho iliwo ibindu byesi arelemo inyuma wewe iliyo tsimuka tsitsindi tsesi aramo bibindu watsipangayo.

Kha boxi khwekimibaawo nga khungaki bambikho, kha box khano bakhasunga khukusaala, kha box khano khabonekha nga kumuzinga kwe tsinzukhi nga bakhara awo ulusi tsinzukhi tsingilamo tsakholelamo kamasasari ke bubukhi.

Iliwo ili ikhisi tsikhisi tsirela khuba mwisiru ikhisi yino iki khukenda musilo nga ibonekhana ili khuwentsa shakhulya

Basaani babili nga bano bombi barusilemu tsi saati tsabwe bali khu lyaato lyabwe lye kimibawo, bali khukuwa kameetsi hosi lilyaato lyabwe litigation litsya. I'nyaanza ilikho kameetsi kamakali kakwalala.

Iyino ili i'baboon, i'baboon yino ili khukeenda ibonekhana khechunguusa osi ikhalisa khu luguudo lwekhuba andulo waliyo lufuumbi lukaali ela lufuumbi luno lwandiba nga lwamile khu luguudo lwesi i'baboon yino ili khukhakakho khukhalisa.

Shibila shino shilimu kimisaala kimileeyi ni kimimbi, kimisaala milala kyakora nabi. Mushibila wene muno mulimo kumusiru kumukali amala waliwo inzila ye liloba ibirira akari mu shibila shino.

Umwaana yuuno ali musangafu wakwarile shangaki shibesemu nga siilimo tsi'line tsibili tsimali wekhale asi khusindu amala inyuma wewe waliyo umwaana ukundi ukwarile shangaki i'vest ya'blue wamulolelele

Bakhaasi babili nga bakhaasi bano bali mukhatale balikhukulisa bibindu byabwe, muno mulimo watermelon, kamawondo, kamarofu, tsi'apple ni tsi'nanasi waliyo ni fokedo ataayi amala ibindu byabwe babibimbakho ni tsimanvulu osi kumumu koloba khubyosa kwanyala taa

Babana bakhana babili nga bali basangafu, babana baano bekhale khutsi'bench ibweni musibina nga bakwarile shangaki buli mwana she rangi imbesemu, shamwalo she rangi ya'blue, waliwo byesi balikhunaba, inyuma wabwe waliyo babana abandi babakwarile uniform tse rangi iyenjawulo nenga tsifanana, naabo bekhale khutsi'bench waliwo byesi balikhukhola

Lukongo luno luli luboofu, lukongo luno lulikho kimisaala kimikali nga kimisaala kino kyayikunya atwela amala nalundi kimisaala kino kili kimileyi waliwo tsintsila tsibili tsitsabirira khulukongo khuno akari mumisaala kino

Igari yino bakimisile, bakitikiyile ni lusaala, igari wene yino ba buwelekho kamatoore ka ka'angala bulayi inyuma kamabofu ibonekhana kamatoore kano batsa khukakulisa, mubweni mwegari yino bareyemo kumusweta amala bakyimisile khundulo khwe lugudo lwa maram.

Umundu umusani umuzungu nga akwarile imbale inyimbi wakwarele shangakyi shimali wa’ambile Lusala mungono umusaniyuno wakwarile slipper mubikele wemile khulwanda lumali nga luli ambi nikametsi kabonekha khuba kenyatsa khunduro khwenyantsa ino

Waliwo intsukhi indwela ikwile khushimuli ishakhwenzukha ni rangi iya nabinzali nga intsukhi ino ili khukhakakho khununamo bunile itse ikholemo bubukhi.

Sikuka setsikhafu, nga tsikhafu tsino tsili ni tsinzika tsindeyi, tsili mu musiru tsili khukhwaya bunyaasi, shimbi ni kumukunda kwesi tsili khukhwayamo waliyo busaala bubulimo nenga itayi waliyo shisaala sha fene shisiliyo anzye ali e kumusi.

Kamaroofu kano bakaraka mubwipo nga kesi bara mubwipo kamakali khu khuko karoba bulayi yade kamalala kakhali khurobera ilala ta, waliwo ni kamatoore atayi kesi barere embi ni kamaroofu kano

Bino bili bisoolo bye musiru bilange uri tsi antelop nga ibonekhana waliwo byesi tsikyungusile tsili musiifo siliimo bunyaasi bwooma nga buli buleeyi ibonekhana abe tsili khukhwaaya amala tsili tsirano.

Kuyuni kulimo i rangi imali khufura ni iwanga mundaya, kwabalayisile tsindaya tsakwo nga kuli khupamburukhila mwibanga.

Waliyo tsihafu tsi'khulu ni tsi'fwiti, nga tsindala tsili ni tsinzika tsindeyi, amala tsindala tsili tsi'fwiti nenga tsili ni buyika bufwiti nabi, tsihafu tsino ibonekhana tsama khwaya, tsili khukendela khu lugudo lwo marrum, khusikingi amala khundulo Khwe lukudo waliwo bisaala bileyi

Umundu uwe sani warere bumitso khusipo wabuwambile mu mukhono abonekhana ali khubusesa nga ali khubutaya khu khwama mu sawu imuli ambi abikyele, umusani yuno wakwarire slipper, wakwarire ni imbale inyimbi amala ibonekhana nga ali khurekeresa music lwekhuba wakwarirekho ni tsi earphone.

Kuno kuli kunywinywi kwe khumeetsi kunywinywi kuno khe ku’kelakelela khumeetsi ,kunywinywi kuno kulimo irangi imaali ni iwaanga amala kuli ni kumunwa kumuleeyi amala kwabalaaya ,kuli embi ni kumusiru kwe khunyantsa isi khe kukelakelela .

Babaandu babili nga bali basabazi bekhaale khu pikipiki nga aliwo umusaani uli khubafuga. Bakwarire kimijozi kye i'team ye linaambo lya Uganda shangaaki ne nenga kumulala kwe i'rangi iwaanga kukundi kwe i'rangi ya nabinzaali, syamwaalo bakwarire tsimbaale tsimaali ibonekhana bali khutsa bawagile kumupiila.

Ingokho yino ili itwaya ya'angala bulayi amala bakiboyile mu maru nga khungaaki baboyilekho ni kumukhoola, bakirere khu khasawu asi khu tsitile munzu, tsingokho tsifwana tsiri nga batsirekekhile bari tsiba tsye kimikholo kikhali mitwela ta.

Lilyaato liboofu nga khu lyaato khuno ba pakingilekho kimi tanka kimiboofu kyesi bara kumi turela libonekhana lilyaato lino khelisimbula iliyo hesi lili khuyila tsi tank tsino.

Syifwo shino bamwatamu bukyaafu, ela bukyaafu bulimo bukali nga bilala babuboyaka ni mu bisawu. Waliwo babandu babemile mu syifwo shino nenga lweno waliwo umusaani mutwela uwikhaale asi, embi isi ekhaale waliwo khayu khesi bakholaka mu bubawo bakhatikiya sikhali mu mbela tsindayi ta.

Waliyo khakebe khatwela nga khakebe khano ibonekhana khabee barelemu bubukhi lwekhuba iliwo kusaala kwebubukhi kukuli khandulo nga ibonekhana bakurambisile khutaya bubukhi khukhwama mukhakhebe khano ela batayile bubukhi nga barambisa kusaala kuno bulala bwatsukhile khaasi khushindu shesi khabe barelekho khakebe ni kusaala kuliwo.

Khubu Kongo bufitikho bwalilwana lukongo lubofu nga khubu kongo buno khulikho kimisala ni tsinzu tsesi babandu bamenyamo amala waliwo ni lusikhu lwe kamatore lubofu luli khulukongo litwela atayi amala namufweli awambile mushisintsa shilimo tsi’ngongo shino nga ibonekhana antsa anyirire .

Bakhasi babili bekhale asi khumukhekha kwesi bali khunaba nga umukhasi mutwela uloleleye lweno ali musangafu amala itayi waliyo bakhasi abandi bataru nga umukhasi mutwela wa’ambile umwana bekhale khwitikiyi baloleleye bano bali khunaba kumukhekha khwititiyi khwe intsu isi bakhasi babekhale itayi bekhalekho yawumbukhaka ela ibonekhana yakora.

Waliyo kamat, ao kebibya ni ke bibaawo kesi bemisa khundulo khwe kameetsi kakandiiba nga kelulutsi khuba kali kamakali ne nenga embi ni kamaato kano itaayi khundulo khwe lulutsi luno waliyo bisaala bibonekha nga bye kimiyembe waliwo ni lusikhu lwe kamatoore ni tsinzu tsesi babandu bamenyamo.

Shifa shino shilimo lunkongo nenga asi mwisiina waliwo sisinza sisiliimo tsinzu tsingaali amala embi ni tsinzu tsino aliwo inyanza iliimo kameetsi kakalimo kamayengo kamakaali kamayengo Kano kali ukhwitsa ni kekhupa khumabaale akaali khundulo khwe inyanza yiino

Kamaato bakemisa khundulo khwe kameetsi kakabonekha khuba ke i'nyaanza, kamaato kano bapangakakho bibindu bikhali bitwela ta amala anzye i'nyaanga ili khukwa anzye ali embi khukhwilabula.

Imotokha iye balambuzi nga imotokha iyino ili khubirira khu lugudo ulwobira mwisiru khundulo khwe lugudo uluno khulikho bunyaasi ubwaleya amala itaayi waliyo kimisaala kimileyi kikiliyo, anze inyanga ili khukwa ela bukana khwilabula.

Sifo Shino shilimo tsinzu, tsinzu tsino tsili tsi'goorofa amala akari e'tsinzu tsino aliwo luguddo lwa'chorus ulwabirirawo nga luguddo luuno waliwo tsi'motokha tsilikho tsikhali tsindwela taa tsifiti ni tsimbofu amala akari e'luguddo aliwo tsitaala tsitsimulisa buwanga tsa'solar nga tsimulisa buwanga musilo

Isawani ino ili iwanga isowani ino barerekho tsimwanyi nga muno mulimo tsimwanyi tsesi bomesa ni tsesi bakhalanga tsesi bamala khusya tsitsaroba ni tsimbisi , tsesi bakholamo bufu natso tsilikho, amala bino byosi babirere khusowani babirere khumeza nenega ba tsi’panga mu group

Aliwo i’bus iyimile khunduro khwelugudo nga ibulafu we’ bus ino iliyo abandu bakulisa ibindu khutsingudo bali khukhakakho khukulisa ibindu byawe isii babandu bikhale mu bus nenga ibweni atayi aliwo i’bus ikyindi iyimewo .

Maayi mutweela ali mukunda ni babaana beewe babili, nga kumukunda kuno babyalamo cabbage, bosi bawambile tsimbaako bali u’khwaaka cabbage waabwe , embi ni’kumukunda kuno waliwo kumusiru kukuuli ataayi .

Kimi'broka kye concrete kimibofu kye round bakimwata embi ni inyanza nga isi kili khundulo ibonekhana iliyo i'course iye inzu bakinyusa ni kamatafari ka concrete ,inyanza etayi kametsi kakwalala bulayi ela kali kamakali

Shisinza shino shilo shee town mulimo tsitsu tsetsi gorofa ni tsitsindi mulimo busala bwesi babyalakamo nenenga mulimo ni lugudo lwabiramo nga lugudo luno luli lwa koras amala iliwo tsi’motoka tsi khutimilakho tsingali, waliwo nishifo shesi packigamo tsi’motoka amala shisinza shino shili utyori khukha’kingi.

Waliyo namufunda mutweela ukwile khushimuuli shishaleeya nga ali khuwenzamo manya shakhulya amala mushifo shesi shimuuli shino shili mulimo bumuuli bubundi bubwoshifana bukaali.

Namufunda mutwela wakwile mushimuli she rangi iya purple nga namufunda yuno alimo irangi imali, iyanabinzali ibonekhana ali khukakakho khuyenza shakhulya khukhwama mushimuli shino.

Babana bafiti basomi nga babana bano babonekhana ba nursery bekhale musibina khu tsi desk nga barere bitabo byabwe khu tsi desk khungakyi ,waliwo umulekeli uwekhasi uli khubasomesa.

Tsinzu tye bunyasi tsibili nga tsinzu tsino tsili tsa round amala batsombekha ni bunyasi ukhwama khungakyi paka asii , tsabakho ni bulyango bufiti amala khunduro khwe bulyango buno bayombekhakho ni busala nenga inyuma we buyu buno waliyo bisala bileyi .

Liwondo lino lya tsowa bulayi , liwondo lino lyawangala lisili khushisina shalyo, nenga kamasafu kali khusiwondo shino kakora , katandikha khutabukhaka khekatandikha khukhuma nenga mukunda mwesi liwondo lino lili mulimo kumusiro

Lino lili lituli lyekamafu nga kamafu kano kalimo iranji imali ni iya nabinzali ,kali mushifo shesi kamenyamo ,kamafu kano sikali kamalayi khuba a’andu isi abandu bamenya taa lwekhuba karera bulabe bukali isi babandu.

Namufunda mutwela wakwile akari e'simuli nga simuli sino andulo sili ni busasfu bwe iranji imbesemu namufunda yuuno sibonekhana ali khuyiima shekhulya musimulu sino

Umusaani yuno wemile khu luutsi lwe kameetsi kamakali , Umusaani yuno wa'ambile kumurobo kwewe mukhoono nga ali khuroba tsinyeeni. Khunduro khwe luluutsi khwesi emile waliyo bubaale nenga lwetayi waliwo busaala ubwimbi nenga waliyo lukoongo itayi ibwene luli luboofu.

Babana bano bali musibina babana bano bakwarire uniform uweshangaki tsi t shirt tsi’mbesemu , waliyo babana baloleleye inyuma nenga umwana mutwela asanyukhile wokeselele tsintsala tsibili inyuma , ibweni aliwo umulekeli wawe uli khuwandikha bilomo khulubawo.

Waliyo umundu mutwela uwimile khunduro khwekametsi ke’inyasta nga yuno awambile kumurobo mungono mwewe ali khukhakakho khuroba tsi nyeni khunduro khwesi imile aliwo kumuyekhe kuliwo nibubale amala antse inyanga yakwile akana ukhwilabula

Shifo shino sheli mu meseaum ne nenga mu shifo shino babikhamo bibindu byesi barambisa nga khabaapa kimyenya khaale bayokesa ni i'ngeli isi byarambisibwamo mu buwandikho bakhupaamo ni bifani byebabandu bekhaale

Bakhasi babili nga umukhasi mutwela wamemile umwana khumungongo, wasutile ni tsikhu khumurwe khwewe, wa'ambile umwana umulala mukhono kwewe nenga umukhasi ukundi wa'ambile buusa sikampo mukhono mwewe, Amala bakhasi baano bombi beboyile tsileeso shamwalo balikhukendela khulukuddo lwa'chorus khudulo Amala ambi ni khulukuddo luno waliwo kimisaala kimileyi

Bino bili bipangiri, bupangiri buno buliu bwo round ano babukhola ne kimikhono, babukhola khukhwama mutsiwutsi tse tsiranji tsenjawulo ni plastica.

Shifo shino shilimo tsi wire tse tsingubo nga khu tsi wire khuno banikhilakilekho khufurisa tsileso tsileso tsino tsilimo tsiranji tsingali amala embi waliwo ni tsi kofila tsesi banikhakilewo embi nga tsikofila tsino tsili tsa round waliwo ni bu’bag nabwo bwesi banikhile amala itayi waliwo kimosala kimileyi.

Umundu yuuno wa'ambile iwutsi mukhono mwewe nga iwutsi yiino ali khakira khu'machine yewe isi arambisa khunaba bibindu bikhali bitwela taa elah e'machine yiino wakirere khumeza

Khano khali kataale khebilyo nga muno mulimo tsigreens, kamatoore, tsinyanye, kamaroofu ni bibindu i'bindi i'bindu bino byoosi babibimbakho ni tsimavuli waliyo eno umukhaasi mutwela ukhokulisakho tsigreens isi umusaani umulala ataayi e'mbi ni khataale waliyo kamadukha kakakulisa bibindu bikhali bitwela ta

Waliwo tsi lockup tsibili nga buli lockup ilikho kimilyango kibili, i'lockup isokha lweno wakiyakha ni rangi ya nabinzali ela ilikho kamadukha ka MTN ,amala I ibonekhana babandu batsya barusilakho silingi, tsindala batsira khusimu, i'lockup ikindi ilikho kamadukha kesi bakulisilakho bibindu bikhali bitwela taa, amala ambi ni tsi lockup tsino iliwo tsi wire tsye kamasanyalazi tsibirirawo.

Yiino ili i'round about, i'round about yiino waliyo tsiguddo tsine tsitsamakho tsatsa amala tsiguddo tsino tsosi tsili tsa'chorus i'round about yiino ili musisintsa shilimo tsinzu tsingali tsikhali indwela taa nga muno mulimo tsi'goorofa ni'tsitsindi

Waliwo lugudo lulutsya khu parliament iye linambo lya Uganda, nenga khundulo khwe lugudo luno waliyo tsi flag tse linambo lya Uganda tsesi bapanga mu line khundulo, amala shimbi ni tsi flag tsino walikawo bisaala.

Shisintsa shino shili khulukingi shisintsa shino mwisina mwasho mulimo tsintsu tsesi babandu bamenyamo, nga tsintsu tsino tsingali tsili tse kamabati amala lwangaki khulukingi luno waliyo bisaala bileyi

Bino bili bibipo bibipo bibonekhana babibikha mu museum ela buli shipo bakhandikhawo ibonekhana injeli isi birambisiwamo, bibipo bino birambisiwa mubindu nga khusesa bumitso ni khubikha bibindu bikhali bitwela ta.

Umundu yuno ibonekhana ali umusawu wakwarire shikwaro shiwanga shee, basawu khungaki amala mukhono kwewe iliyo akhuma khakhapiima mungeli isi kumwoyo kurambamo nga wakhaambile waambilemo ni mask amala mukhono mwene mwo wakwarilemo ni glove iye khavera

Basaani bemike mu line iyikotyelemu, nga basaani bano beboyele tsileso khu mibili kyabwe, beboyakilekhi ni bupangiri ibunekhana basaani bano iliwo syesi khaberekekha khukhola nga ibonekha khabatsa khukhina lwekhuba umusaani mutwela akari khasuna nga khakhakakho khukhina.

Shifo shino booshelamo bibya, bibya bino babyosha bamisamo bibindu bikhali bitwela ta nga muno mulimo kimilyango, kamadinisa, bitanda ni bibindi waliwo umusaani uwikhale e'mbi ni shifo shino khupikipiki yewe nga wakwalire tsigaluvindi, wakwalire ni kofila ni tsingubo tsiwaanga

Sifo siino sibonekha she e'parliament ela tsindebe ne tsimeeza itsilimo ba bipanga bulaayi nga babirekekhele babandu bekhaale kho khufurisa bikaali babikhola khukhwama mutsimbawo.